Amaadhi gali ghagati aghe kitoko nha mabale, ku mabale kuliku ebimuli ebya kyenvu era etyaime yo omusaadha ali sulanga mu maadhi olusubo, ku ma bali mule kuliku ekyenvu nhe kya kilagala.

Ennhumba ey'eibaati nga bagimanta na itaka, ndhigule. Abasaadha babiri batyaime okumpi n'ennhumba. Ennhumba eno yalilanha kibira. Ennhumba eliku oluya, abasaadha batyaime ku ntebe. Oghundhi alina engaito n'ekooti, n'esaati, n'empale oghundhi alina ekooti, n'esaati, n'empale.

Ebimuli ebingi aye ghaligho ekimuli ekilala ekili ku ebonhekerera einho kili mu langi ya kakobe oti se kyeru, ebindhi bili mundhikiza ti bili ku bonheka tibibonheike bulungi.